Abantu nga bangi inho nga abasingagho bungi baana nga batoire emikonho baata ghalala nga era balaga nti bali kunhaba mungalo, ghaligho ali bayughilila amaadhi mu ka paipu.